paɣaba n-nyɛ ban kuli be kpe ŋɔ bɛ kuli chanimi n kuli doli taba ka ʒiri kpalansi ka di be bɛ zuɣuri ni ka kpabi bihi ka tihi ka di gili ni maa ni ka mori ka di gili ni maa ni ka bɛ shaba ʒiri gbambihi ka zaŋ chinchin' ʒehi n kpabi bɛ bihi maa ka zaŋ takayuya n dihiri chana

Bihi n-nyɛ ban be kpe ŋɔ maa n-kuli niŋ ninmɔhi m-paɤiri ŋmana ka bɛ zaŋ gbambili sabinli n-zaŋ Zali bɛ tooni ka zaŋdi ŋmana maa n-niŋdi gbambili sabinli maa ni ka siliba bihi kuli ʒe n-ʒɛya ka bɛ paɤiri duɤu ka mɔri beni ka tihi beni ka duri ʒɛya

Bihi ayi n nyɛ ban bɛ kpɛ ŋo bia so ʒila kuɣu zuɣu ka bia so ʒi o tooni ka o nyɛ ŋun mali afi n timdi o zuɣuni n loro ka so mokuru ka mokuru maa nyɛ din liɣisi liɣisi zaɣ piɛla piɛla ni zaɣ sabila sabila

Silmiin paɣa n nyɛ ŋun ʒɛya n zaŋ o maŋa jɛli teebuli ka teebuli maa ʒɛ o nyaanga ka fulaawaasi ka di tam teebuli maa zuɣu ka luɣuluɣu ka di tam teebuli maa zuɣu ka o zaŋ duɣuli niɛma n zaŋ yili o nyaanga ka dikpuni maa ka di nyɛ dikpuni piɛla

Tankpaɣu gbibu shee n boŋo ka bi ku niŋ nimmohi n gbiri tankpaɣu ka loori so ku ʒɛya ka ku ka di ku nyɛ zaɣ waɣanli ka nyɛ zaɣ dozim ka o toori tankpaɣu maa n niŋdi loori nim ni ka loori nim maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi

Kuli pali nim n nyɛ ban zaŋ ŋarima ka ku bɛ kom ni n ku zaŋ ŋarima maa n duɣuri kom maa n duɣuri chɛna bi mii bi yɛ daliya nima ka piɛɣu bɛ ŋarim maa puuni ka bi duɣurili chɛna ka tihi ka di ku piɛ n giliba nimaani ka kpukpali tihi ka di gba bɛ dinni

salingbiriba n-nyɛ ban be kpe ŋɔ bɛ kuli niŋ nimmɔhi n kuli be kon ni n ku zaŋ bɛ taha timdi kom maa ni n kuli tɛri kom maa n yihiri kom maa ka cheri salimanima maa ka shɛŋa ka bɛ be duli ka to takayuya ka mɔri ka di gili ni maa ni ka tihi ka di gili ni maa ni ka bɛ pili zipil' ʒehi

Salin gbiribi n nyɛ ban ku bɛ kpɛ ŋo salin gbiribi maa ku biɛla bi nimmohi n ku gbiri bi salima nima ka ku bɛ kom ni ka kom maa ku nyɛ batibati ka bi ku bɛ di puuni ka ku gbi tankpaɣu n ku puli ka ku zaŋ bi tuma maʒini niɛma n ku zaŋ zali ka taha ʒɛya ka mori giliba nimaani

Linjin'sabila nyɛla ban be kpeŋɔ Linjin'sabila maa kuli lomi girigi n ʒɛ kpe ka kuli pili zipila ka di nyɛ zipil'sabila ka ye niɛma ka di nyɛ niɛn'sabila ka so zaya ka ye daliya ka di nyɛ daliya piɛlli laasabu ka so jinjiɛm ka di nyɛ jinjiɛm sabinli ka mori do m baɣiba ka tihi ʒɛ nimaani ka loori zaya.

Zahan koha nim nyɛ ba bɛ kpeŋɔ ka di nyɛla ban kuligini n dari bɛ zahima ni bɛkuli n ti koha ka zahama maa ka dikuli bɛla gban bihini gban bihimaa ka di kuli nyɛla zaɣ' nuɣuso ka bɛ shɛba ka bi kuli zanla chinchina n so bɛ shɛhini

Neen koha n nyɛ ŋun ʒi o niɛma ka di bɛ tahapoŋ ni ka o zaŋli shɛbi shɛbi taba n ʒira ka di nyɛla din paɣari niɛma chibiti ka o ʒira ni kpama nima ni din paɣari niɛma nima ka shɛŋa ka di bɛ o nuuni ka o gbubili n chɛna ka tihi ka di bɛ nimaani

chinchina kɔhibu shee m-bɔŋɔ chinchina maa kuli pampala taba ka kuli nyɛ balibubalibu chinchin' viɛla di mi zaasa di nyɛla bɛ ni zaŋ chinchin' shɛŋa n-su lobanima ni ka chinchini kɔha ka o kuli nyɛ ŋun kuli ʒi sunsuuni n-kuli dɔndaliya ka kuli la n-kuli nyili o nyina m-bahi na

Diɛmdiɛdiba n-nyɛ ban be kpe maa niŋ nimmɔhi ka kuli warila wahi ŋɔ n-wuhiri bɛ gbaya ka ba ŋmɛri dala ŋɔ kuli ʒi nyaaŋa sa n-kuli ŋmɛra ka bɛ pili zupila ka di nyɛ zuɣusa ka bɛ so binyɛra ka di mali zusa

Gbampiɛla n ʒi kpeŋɔ gbampiɛla maa sheba nyɛla ban ʒia ka bɛ sheba za zuɣusaa ka teebuli za bɛ sunsuuni ka bɛ zaŋ yeduhurigu n tam teebuli maa zuɣu ka kuɣusi zaya ka niriba ayi zaya ka ye kootu nima ka di nyɛ kootu sabila.

Salin gbiribi nyɛla ban bɛ kpɛ ŋo n ku niŋ nimmohi n bɛ bi salima nim gbibu ni ka ku bɛ kom maa ni n ku poɣandili n tiɛri kom maa n yihiri bi salima nima ka ku zaŋdi ŋmana n ku niŋ niŋ kom maa ni ka tihi ka di kuli giliba nimaani ka bi shab so mokuriti ka di nyɛ mokuru ʒiɛhi

Linjima nima n nyɛ ban ʒɛ kpeŋɔ Linjima maa kuli lomi girigi n zaya ka linjin doo zaya ka zaŋ nangban pobrigu m pobi o noli ka gbibi o marafa o nuuni ka bɛ zaaha ka bɛ nyɛ ban piri namda sabla ka bɛ sheba ka bɛ ye niɛma ka so jinjiɛm nuɣuso ka loori ʒɛya ka nyɛ loori piɛlli ka boogi di luɣa ni.

Duu puuni m boŋɔ ka duu maa puuni kuli yelim zaasa ka bɛ kuli zaŋ kuɣusi n zaŋ zali zali ka teebuli ka di ʒɛ sunsuuni ka binyɛra tam tam teebuli maa zuɣu ka filaawaasi ka di ʒɛya ka anfooni nima ka di yiliya.